Goyva ɗo hebbini ha baf, nda jungo goɗɗo ɗo jogi guda ɗiɗi ɗo waɗi roba bulet ha jungo mako, ɓiɓɓe leɗɗe on nyamete ɗe, ɗo mari nafu ha ɓalli.

Unordu be undugal do sehe on ha bandu leggal, be mo’ina dum banni be do naftoro hande chi’e ha unugo kare hako ko larani daddawa chitta tingere be tatase ha defugo.

Waken suya ɗo nder buhu, ɗum ɗo naftire ha waɗugo awara, ɗum ɗo yara ɗum kampani ɓe dirɓa ɓe waɗira madara, nyebbamji, be luttuɗum hajeji.

Jude himbe ɗido o taggi koli mabbe ha dow beshit moi fu do wati halagare ha hodu mon goto buri goto labugo sedda bedo wata kalagaje ha koli gam faune.

Daldal yonde sare mahol sare man wadaka plasta, leggal do awi ha yonde sare man da goddo do wati limse daneje dilla ha yonde sare man da bingal fere pamarel bedo wadi leppol bodewol ha yonde dammugal sare man da gene do fudi ha sera.

Ɓiɗɗo debbo ɗo sanci gasa mum morika, rufitika ha ɓaawo, o ɓeddika be ka kanti, ɗo waɗi toggoyel pamarel. Rowɓe ɗo mora ko’e maɓɓe ngam ɓe fauno.

Baanau ɗo wali ha leddi do mari kootawal leggal ɗo naftore ha remuki gene, ha jese, be ndecci’e be awuki ko wasuki ngaska.

Koromje guda ɗiɗi be piloji ha dow man be senta tebul ɗo dari ha ton, ha nder palo, ɓe ɗo naftira be koromje ɗo on ngam joɗaago siuta be faunugo paaloji.

Ɓingel debbo, ɗo joɗi hokkiti hoɓɓudu o mauri gasa mako, o waɗi rivon peppetel nonde fere fere, ɓikkoi roɓe ɗo mora gasa maɓɓe on ngam ɓe fauna, ɓe ɓedda voɗugo ɗo wo’itina ɓe masin.

Moftorde yimɓe nda ha yeso ɗo ni gorko be debbo on ɓeɗo ɓorni limse al'ada, nda gorko man ɗo wadi hifnere togore mako ɓe faune, debbo man ɗo waɗi oldi ha dande mako, oɗo wadi dankwali nda sarkaji ha juɗe mako alama biki on je al'ada.

Ɓikkon ngertokon guda ɗiɗi, kon ɗo dura haa jiddere. kertugal ni dabbaaji on ko en mari haa nder chi’e, ɗo mari kosɗe ɗiɗi be bileeji, bo ɓe ɗo nyaama ɗum.

Hoto jungo debbo do jogi fauda, odo takki lalle, ha peɗeli mako, roɓe ɗo naftira ɓe fauda ɓe lalle doni ngam fauna go heɓa ɓe voɗa.

Derke'en ɗiɗo ɗo takkindiri gala, ɓe bornaki limse, ndaa himɓe ɗo mofti laara ɓe, ɓe ɗo naftiro ɗum ɓe fija ɓe jartina ɓalli maɓɓe ɓe heɓa nishaaɗa

Ɓiɗdo debbo o fauni, o haɓɓi gaasa mako, o haɓɓi ɗankwaali, amma ɓe suddi yeso mako be hoto goi-goi. Rowɓe ɗo fauno on, ngam ɓe woɗa, ɓe wurto no handi.

Deftere marde pabawal danejum be didol bodewol ,ha les bindi bodeji be hoto jungo goddo do jogi sulaire sakkina ha asusu de do jangi on gam famuki ko winda nder mare hutinira.

Buroc ɗo sili haa saago ɓe sorrata ɗi, ɓe ɗo naftira bee buroc on ngam ɓe woggira nyi’e ngam laaɓa itta dotti.

Jungo ɓidɗo Debbo ɗo wangi waɗi halagare ha Hondu mako. Taki Lalle ha hore Koli mako, waɗi Lalle man ɓalejum ha hore peɗeli. Oɗo wallini ngo dou beshit. Roɓe ɗo naftiro ɗi'on ngam ɓe Fauno roɗum.

Tutawal marngal nonɗe ɗiɗi, daneejum be boɗejum. Nda toɓɓe koode daneeje ha dou wakkere boɗeejum man. Ɗo holla alama leddi marndi ndimu hoore mum.

Sondu ɗo jooɗi ha dou, ndu mari hunduko juɗdum nonde maru bodejum gite maru ɓalejum, ndu ɗo mara kosɗe ɗiɗi be billeji ngam ndu ɗo fiira, ɗo nder dabbaji pamari ko marɗen e ladde e nder wuro.

Daldal sera laawol ɓe ɗo waɗi intalog ɓe ɗo tanki pellel man, ɓe ɗo waɗi geene fulawa, nda fulawa man feere be pindi, ɓe ɗo naftira be maji ngam faunuki pellel wooɗa ha nder ci'e be yaasi ci'e, sera laabi be ofisji.

Ɓiɗdo debbo odo jodi dau korwal, o mori hore mako haɓɓi gasa man ha ɓawo. o wadi yeri ha noppi mako. O do bamti jungo mako woto, hondu mako be halagare; min mabbi yeso mako. O do wati toggore ranere, be agogu ha jungo mako. Roɓe do wada limse ɓe sura balli maɓɓe ɓe fauno.

Nɗer suɗu, nɗa silin wi'eteɗon piopi, be fanka, nɗa winɗo ɗo mabbiti. Be ɗo waɗa ɗum ha nɗe cuɗi ngam faunuki chuɗi, feuna suɗu, fatɗo nange, be ɗotti je jippata ɗiga ɗow kawano.

Biɗɗo ɗebbo ɗo borni riga margol nonɗe boɗejum. Oɗo wati sarla baleha. Oɗo dari fauna pellel. wakki lamar. Ɗa oɗo tara fulawaji ha pellel man. be ɗo naftira irin pellel ɗo non wakki lamar bikiji.

Lawal kolta ha shaka fattude ɗa ci’e do wuttudu wuttudu man da leɗɗe do sira mahi da goddo do tura amalanke woɓɓe ɗo jodi.

Derke’en fijoɓe bol kosɗe, ɓe ɗiɗo, goto ɗo waati toggore woɗeere, be sarla ɓaleha, goto ɗo waati toggore ranere be toɓɓe ndiyam zargiina, be sarla mako ndiyam zargiina, ɓe ɗo fija bol kosɗe on, ngam nishaada, be dimbugo ɓandu.

Paali urdi nonde fere-fere ɗo sili ha kanti sorruki ɗi, ɗo naftore be mari susa ha ɓalli, toggoje, cuuɗi, ngam urna nokkure itta piyagol.

Yeri ɓe sarqa ɗo jodi dau bedsheet. Robe on naftorto ɗum e waɗa yeri ha noppi maɓɓe sarqa ha ɗanɗe, maɓɓe gam ɓe faunoro be majum ɓe wurto.

Ayon ɓeɗo wogga limse be man ngam waltina limse ko himɓe ɓornata be ayon. Ayon ni ɗon hutinira be yite lantarki.

Moftorde derki’en ɓeɗo wati limse brown be kifneje, nda ɓe ɗo be llimseji bulu, ɓe ɗo hauri ɓamti juɗe maɓɓe, ɓe ɗo shei ha nder palo nda labule ɗo wanga hani.

Debbo ɗo joɗi ha pellel morugo. Ɓe mori mo ɓe timmini ɓe rufiti gasa mai. Oɗo waɗi tawul ha balbe mako ngam ta gasa wonna limse mako. Roɓe ɗo mora ko'e maɓɓe on ngam paune.

Kulaji ɗo joɗi guda ɗiɗi ha dow tais, manga be pamara ɓeɗo naftiraɗi haci’e ɓe waɗan nyiri ha manga man, ɓe waɗa hako, ha petel man ɗo joga gulɗum fewnata hunde to ɓe waɗi hunde wulde to ɓe waɗi pewɗum bo ɗo joga pewɗum masin.

Belji ɗo sili ha nokkure ɓe sorrata ɗi, ɗi ɗo mauɗi be pamari, motaji ɗo mara ɗo naftira ɗum ha inji man, injiji namol ɗo naftira kekeji fere fu ɗo naftira be bel man kanjon yirlata inji man.

Mbewa be ɓingel mun nonde danejum be brown, ndabbawa on ko ɓe wurnata haa saare, ga ɗo mara kosɗe nayi be luwe ɓe do nyama kusel mai.

Korom je do jeri de do naftoro ha chie ,gam faunuki palo cudi oficeji gam jodaki domaji siuto ɗano.

Ɓiɗɗo debbo ɗo Sanci gasa Mako. Ɓe nangika ɓe tami wakkere be wakkere. Ɓe mori ɗiɗi bo ɓe jimbiti ha dou tinde mako. Rouɓe ɗo mora ko’e Mabɓe banni ngam Faunago.

Sabbuluje ɗo der kwali mum ɗo kasi haa nokkure shoggu. Ɓe ɗo naftore ha yiiworaki balli, ɗo itta nyawuji putte ha balli bii aadama.

Deftere jangetende marnde paɓawal bee fawne toɓɓe purple bee ɓokko ɓokko binndi ndiyam jargina bee ɓokko ɓokko. Nde ɗo jannge ngam faama ko woni nder maare huutinira.

Juɗe bibbe robe ɗiɗo. Woto ɗo jogi woto. Be ɗoo takki lalleji. Ha peɗeli mabbe. Goto ɗo wati halagare. Be pat mabbe be rane en. Be ɗo naftiro be lalle be halagare ngam be fauno be beɗɗa woɗugo.

Korwal, nonde boɗejum, be faune danejum, ha dou mai, ɗoo naftore ha faunuki palo, chuɗi bee ofisji, ɓee ɗoo joɗoro dou mai.

Ɓiɗdo debbo o ɗo jooɗi winnda alluha maako. O ɗo waɗi ooldi junngo, toggol boɗeewol ,o ɗo waɗi himar ɓaleyel. Ndaa suudu geene haa ɓaawo maako ,o ɗo winnda ka ngam o jannga o faama.

Flawa be pindi mom, be do awa dum hasare, ko jolde shi’e, ko sira labi, ko ha ofis. gam aune do fauna pellel woda masin.

Paali nyabbam wujago ɗo sili ha kanti ɗum ɗi sorrete, ɗo naftira be majam ha wojuki laral ɓalli ngam ɗiggina laral.

Jungo debbo, do wangi o do jogi rooba o ta'iti haako tingere waɗi ha rooba man be ndiyam o lootan on ngam o defa haaku ko be nyaamata.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jooɗii wailiti sera, o moori hoore maako, o ɓeddi gaasa man be gaasa kanti, nonde ndiyam jargina, o waɗii yeri haa noppi maako, oldi haa daande maako, be toggore nonde pink, roɓe do moora ngam paune, ɓe waɗa toggoje ngam suuruki ɓalli maɓɓe.

Kaali lekki moɗeteeki to goɗɗo satay o yahan dofta laara mo winndana mo lekki ko yadata be nyaawu maako o moɗa ngam o heɓa daama.

Toggooje juɗɗe ɗo ɓili haa kanti, ɗum ɗe sorrete, rowɓe on naftortoɗe, ngam ɓe suura ɓalli maɓɓe, ɓe fawnoro be maaje, ɓe wurto no haandi.

Kofiji mauɗi ɗiɗi, ɗo maɓɓi be maɓɓole mun. Nda pamaron ɗo hippindiri, boɗeeji ha nder tire boɗejum. Ɗon naftore ha waɗugo ndiyam, gari, ɗum facca ha kofi hon peppeton mai, ngam yarugo.

Kondoji ɗo lumbidiri nda fere bo ɗo joɗi ɓeɗo waɗi chokaliji ha nder man, ɓeɗo naftira bemaji ha ci'e gam waɗugo piledji, chokaliji, kofiji gam sigugo.

leeso hauwtaama, ɗo dari, kaataakooje caka man waataaka, ndaa derkeejo do dari ha caka maago, don naftore ha cuuɗi ngam walaaki ɗaano.

Karton lekke moduki, ɗo naftore to goɗdo nyaudo, o yaha be lara mo, be hefta ko dami mo, be vinda namuki o soda moda gam o heba dama bandu mako.

Failin mashin waɗoɓe paɗe on ɓurna naftirta be majum ha woggugo kare kuɗe maɓɓe bei to ɓe hauti paɗe man ɓe wogga, be wo'itina sera man fotida. Woɓɓe ɗo welnira laɓi be mai be almakaci.

Moftorde derke’en ɓe ɗo dari fijoɓe bol kosɗe ɗo wati toggoha pamaron be sarlaji dammuɗi ɓe waɗi soks ji be kamvas ha kosɗe maɓɓe. Ɓe ɗo dari wudindir juɗe, ɓe ɗo fija bol kosɗe ngam nishaɗa be dimbuki baldi maɓɓe.

Sudu takanas ndu taise be silim p’opi nda windoji ɗiɗi ɗo maɓɓiti katifa ɗo wali ha leddi be gudel do we’’iti dou mai ngam walago nda korowal ha sera man ɗo joɗi.

Kwaɗawji, ɗo ɓili feere-feere, mawɗi e pamari haa nokkure ɓe sorrata ɗi, ɗi ɗo naftire on haa kublugo dammuɗe ngam fadda saggarle'en waɗooɓe mbononnda.

Pampo, ɗo wali ha ɗow tais. Ɗo naftore ha ɓeɗɗuki henɗu ha ba’anteɗi, ko larani mashin, keeke, woɓɓe ɗo fofira ɓol.

Moftorde himɓe, ɓe ɗo ɓorni toggooje juɗɗe, boɗeeje, be ndiyam ɓokko ɓokko, ɓe ɗo waɗi kifneeje nonde limse mai, ɓe ɗo dari jogi chabbi.

Ɓiɓɓe rewɓe, ɓe ɗo waati toggooje boɗeeje, ɓe ɗo waɗi Ooldi haa ɓerndeeji maɓɓe, feere haa ko’e maɓɓe, ɓe ɗo waɗi Ooldi haa daande maɓɓe ɓe ɗo jogi Cantu ɓe ɗo holla aadi ɗemɗe maɓɓe.

Huunyare andiraande kunkuru. Ndabbayel on yeeɗooyel haa nder ndiyam. Ngel ɗo mara kosɗe nai, be koɓal haa ɓaawo maa ngel.

Inji namugo, nda ko'e inji man tati mauɗe ɗiɗi nonde jargina, nda gotel danejum ɓe ɗo naftira be majum ɓe nama ko chafi butali, marori, wartira kurori ɓe yaha ɓe lawa nyamdu be majum.

Ɓiɗɗo debbo do dari jilini jude mo o do wati toggowol dammugel o ɗo paɗi paɗe bodejum hore mako wangayi odo fauni.

Ɓiddo debbo ɗo ɓorni riga pink, o wati salla bulu. Oɗo jogi lengi juɗe, ɗo sanci hore mako loti gasa man wallini godka hedi tinde mako. Oɗo waɗi jambaki oɗo waɗa ɗo pat on ngam pawne.

Yeri be oldi juuɗe, ɗo ha dou kwali mum. Rowɓe on naftorto be maajum, be waɗa yari ha noppi maɓɓe, oldi ɗo ha jungo maɓɓe, be faunoro be maajum.

Gidan sama marnga hawa tati ngado penta penti danejum, ɓeɗo tanki tiles wottudu windoji manga glas dammuɗe ɓaleje les man ɗo tanki be tiles ɗo tarni be mahol be flawa, ɗo naftori ha woɓɓe ngam chi’e maɓɓe walugo woɓɓe oficeji ko nokkure filu.

Paali Urdi ɗo sili haa nokkuure ɓe sorrata ɗi, ɗo naftore haa susuki haa ɓanndu koo haa limse koo haa cuuɗi ngam urna pellel itta kacceli.

Koromje ɗo jooɗi be pillow ji ha dou mum. Ɗo naftore ha faunuki palour, office, cudi ngam joɗaago siuta ha dou mai. Ɓe ɗo ɗaano ha dou maje.

Moftorde Derke’en, haa doo laawol woɓɓe ɗo jogii tutaji nonde ɓokko ɓokko be bindi, woɓɓe ɗo ɓamti ɗereji marɗi bindi, ko ɓe mari haaje wanna ɓe.

Jungo godɗo ɗo jogi pindi fulawa, ɗum ɗo awe ha nder chi’e, yasi chi’e, sera labi, ofisji ngam faunuki nokkure wo’’itina nde.

Goddo don dari wati limse be hufnere andirande fesing kap toggore mako nder dow mare bodejum, les mai ashkolo o do mabbiti dammugal mota mako dari mota gam do mari didi daneji dyam jargina be green.

Fandu lekki moɗeteki. Nda gabbe lekki man feere ɗo jooɗi haa wakkere, ɗo naftore to goɗɗo saatai, o yaha dofta laara mo, anda ko daamata mo, winda namoki, o sodaki, o moɗa ngam o heɓa daama.

Rowɓe ha daldal lumo. Ɓe ɗo kasi kare coggu, ɓiɓɓe leɗɗe, piya, dankali nasara, citta. Ɓe ɗo sorra kare nyamɗu on, nda goto ɗo moji gele balejum, adiiko maako boɗeejum, o ɗo ɗo waati toggowol pewol ɓalewol.

Gortogal muɓal defaangal ɗo waali haa dow taliya haa nder plet danejum. Ɓe ɗo hirsa gortogal, ɓe wula, woɓɓe defa. Nda ɗo ɓe hauti be nyamdu, himɓe nyama ngam haara. Nden ɗo ɓedda iyam haa ɓandu.

Sifainaji makaniki'en on ɗo naftira be man ha fistugo ko haɓɓugo notinji ha ɓandu jamɗe to vonni be vo'Ina.

Daldal, der sare da fulawa jii be geene dowaɗi gerin Penti sare man boɗeejum kwano man be do waɗi jamɗe penti man daneejum windo jii gilas ɓe do naftira be man ha walugo be joɗugo iyaalu.

Saabulu haa nder leeda, haa nebre junngo goɗɗo, ɗum ɗo naftore haa yiiwiraago, ko lootuki limse, ngam ittuki ndotti, be uurnuki.

Daldal yonnde saare, ndaa get mawnga nga ɗo waɗee ngam nastugo ba’anteeji, ndaa pamaral man ngam nastooɓe bee kosɗe. Yonnde saare man ɗo mari lammbatu ilaagol, mahol saare man waɗaaka penti, ndaa ɗum ɗo nyiɓa haa nder saare man gidan sama.

Lelwa: Dabbaji on yedoji ha ladde ɗo mara kosde nai, be luwe, be noppi. Ɓedo hirsaɗi nyama kusel man.

Derke'en fije be bol kosde da goto do wadi toggori rammunde, balere, sarla baleha odo fali boggol ha dande mako agogo ha jude mako odo jogi bolman da goto do wadi toggori ranere marne bindi ndiyam jergina ha yeso odo dari sappo mo be do dari ha nokkure fijirde man de do fije gam dimbuki bandu be nisada hakkunde derke en.

Deftere jangugo be hoto goɗɗo marɗo wakkude, be meta lawol danewol, o ɗo ɓamti hondu goɗɗo on ɗo jogi deftere man, ɓe ɗo janga ɗum ngam tarihaji chali ɗi.

Ɓiɗɗo debbo, ɗo wailiti hokki hobbudu usti gaasa maako, o laɓi sera-sera, ɓe wanni mo gera, o ɗo waɗi yeri haa noppi maako, o ɗo ɓili jungo maako haa do balawal maako, o ɓeddi peɗeli maako, o ɗo waɗi halagaare, rooɓe ɗo naftorto ɗi on ngam paune.

Dal-dal nder sare ɗo waɗi intalog, nda esiji ɗo ɓili ha chuɗi mai. Windoji glas. Ɓe ɗo takki tayels ha reta mahol mai nda leɗɗe ɗo awi.

Biddo debbo do mori gasa mako mordi cewdi-cewdi, o wadi ribon o habbika ha ɓawo, o wadi yeri ha noppi mako o do jala. Robe ɗo mora ko’e maɓɓe on ngam ɓe fauno ɓe voɗa.

Asugumri ndaneri ɗo dari ha lawol jirgi leddi, nda gene jorɗe be kecce, ndabbawa on duretega ha ɗechi’e ngaɗo mari kosɗe ɗiɗi be bileji ɗo mari to ɓuru boɗejum, ha dow hore maga e ɗo hirsa be ƴakka kusel man.

Shago sorrugo kare roɓe, mauɓe e famarɓe, nɗa rigaji ɓikkoi pamaron, ɗo sili sili ha dou ni, nonde fere-fere. Nɗa geleji roɓe ɓo haɗo kolomarun, bulo balejum, roɓe do naftira ɓeman ngam suruki ɓalli maɓɓe ɓe fauna go.

Bewa dabbawa on marnga kosde dai be luwe, di do dure ha ci’e, be do hirsadi be nyama kusel maji wo be do bira kosamaji yara.

Tutawal margal nonde tati ɓokko ɓokko, yelo, be ɓalejum hodere balere ha chaka mai ɓe ɗo naftira ɗum ha kala leddi fu je holla leddi ɗo mari ndimo hore man.

Patuyel ngel ɗo dari tijja, nonde danejum be ɓalejum. Dabba on marnga kosɗe nai, be gaasaji. Ngel ɗo mari wicco be noppi, ɓe ɗo durakon haa ci’e.

Daldal caka saare, ndaa winndooji cuuɗi may, ɓe ɗo penti saare may, ndaa intaloos, fulawa ɗo aawi nonde fere-fere, fere fuɗɗi pinnugo pinndi daneejum, be boɗeejum, ɓe ɗo naftira ɗi, ngam fawnuki pellel.

Hore leeso ɗo ɓari ha ɓandu wadrof ha nder sudu ɗo naftore be leeso ngam walaki siwta wadrof ɗo siga kare be tarkaceji ha nder mum.

Sfinaji, playa, scriwdrever, ɗiɗo sili ɗo, naftiri on ha macaniki’en ha fistugo, be habbugo, nodji ha ɓanɗu jamdi.

Leeso be paune ha bandu mago ɓe waɗi paune man be nonde zargina be tobbe daneje, ha hore man ni be flawa ha dow man wala ko ɓe waɗi ha caka man tawan ɓe ɗo naftira be leso be wada ha sudu ɓe wala ɓe daana ɓe siuta.

Kare kotinirde shebur ɓeɗo ɓoftira leddi ko dotti be man, saddere ɓeɗo soppira leɗɗe, diga ɓeɗo wasira ngaska, manjagara ɓeɗo vowira gene ko dotti be majum.

Moftorde himbe da goto do wati limse daneje e hifnere danere ,o waɗi glas je baleje odo haɓa natugo mota himɓe do tari mo be do ko amo hoto hodo bamtana be juɗe be pat mabbe be do seyi.

Ynebbam wujagu ha hunduko ɗo jodi ha dow beshid, beshid mai nonde ndondi dondi, ɓiɓɓe roɓɓe ɗo naftira be majam ɓe wuja ha laral hunduko maɓɓe gam paune.

Koromje be filoji do joɗi ha domum, Kafinta on fiyata koromje, Ɓe ɗo naftira bema je ɓe wada ha sudu, palo, ofise, gam jodago siwta.

Goɗɗo o ɗo waati sut ɓaleejum bee sarla, ɗo waɗi paɗe ɓaleeje, ɗo hokkiti ɓaawo ɗo dilla ha sera laawol. Ndaa dow laawol may woodi maacin taaya ɗi tati, goɗɗo ɗo dilla bee man ndaa caagooji ha sera man.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɗo kasi. Nda kondong ayaba ɗo do tebur, nda leemu ɗo kasi, nda himɓe guda tati ɗiɗo ɗo dari, gooto ɗo joɗi. Nda haa ni ɓe ɗo kasi apul, ɓiɓɓe leɗɗe on nyaameteeɗe ɗo nafa masin haa ɓalli.

Piya do jodi ɗa ɓe ta’iti wore do mari gollo ha nder mai ɓiɓbe ledde on nyameteɗe woɓɓe do naftira be man nyamira biredi woɓɓe ɗo wada ha nyamdu ɗo mari nafu masin ɗo wo’ina ɓandu.

Bakuru ha nefre jungo goddo dum do wade be bireji do ƴakke gam ittuki suno be welo.

Bol yite lantarki ɓeɗo naftira be majum ɓe fala ha cuɗi, jolɗe ci’e ngam hokkugo jayri bo goɗɗo yiya ha yaɓata.

Goɗɗo ɗo wakki booro maako, waɗii sarla ɓorni toggoyel peetel, o ɗo ɗilla haa sera laawol, o ɗo wa'itini ɓaawo on, o ɗo hokkiti haa sera mahi mai, nda haa ni ɗon shaago ji on ɗo jeeri, nda mahol feere kolo man penti man yelo.

Bredi ha kanti, ɓe ɗo siliɗɗi ɓe ɗo naftira flawa on ɓe waɗa bredi, ɓe ɗo nyama ɗum on bo ɓe ɗo waɗa ɗum ngam nyamugo.

Hore leso ɗo ɓari ha ɓandu wadrop, nda drowaji ɗo sili ha dow wadrop mai ha nder sudu ɗo naftire wadrop ha waɗugo kare. Leso ɓe ɗo ve’ita wala ɗano, siwto, drowaji ɓe siga tarkaceji ha nder mai.

jungo biɗɗo debbo o ɗo wati toggore, jungo toggore man ɗo wangi boɗejum, o ɗo wati oldi juɗe be kalagaje ha koli mako, o ɗo takki lalle ha peɗeli mako, rooɓe ɗo naftira be majum ngam paune.

Kulaaji tati ɗo yondindiri, maɓɓode man neevi bulu, kulaaji man bulu. Ɓe ɗo naftira be maaji, haa waɗugo nyamdu ko ndiyam. Rowɓe ɗo naftira be maaji haa nder ci’e masin.

Derkejo, o looti hoore maako, o waɗi nyebbam o safiti gaasa man. o waɗi geram fiska usti serasera odo mari wakkude odo fauni wooɗi.

Banawo ɗo wali ha baranda ɓe ɗo naftira bemago ha remugo gene ko irtugo ngaska nda ngolni ɗo je jungo man jamdi on fere jungo man ɗo wona leggal

Karton faandu urdi, ɗi ɗo naftore haa suusuki haa ɓalli, limse, nder cuuɗi, ngam urna nokkuure, itta piyaagol.

Saare gidan sama hawa ɗiɗi marga penti be gilasji windo mahol do tarni sare man ɗo naftore ha walaaki woɓɓe ɗo waɗa nokkuje filu ko ofiseji be man.

Kwali lekki moɗeteki ɓe ɗo moɗa lekki on to goɗɗo nyauɗo o yaha likita lara mo auna mo hefta ko damata mo windana mo lekki o soda ki o moɗa ngam o heɓa daama.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari waɗi toggore junde, woɗere o ɗo waɗi oldi ha jungo mako jogi boro ɓalejum, fulawa ha ɓawo mako roɓɓe ɗo wata toggoje ngam ɓe sura ɓalli maɓɓe ɓe fauno.

Ɓiɓɓe ledde do jooɗi nder plate danejum gonda lemu abarba be ayaba nda jungo goɗɗo do Wangi, ɗum do nyama do mari nafu masin ha ɓalli ɓiɓɓe aadama'en.

Karton lekki yaruki marki ho to bingal ha majum ki do naftore to bingal yaungel be yaranamoki gam o heba dama.

Leeso hawtaango ngo, ngo waɗanaka katiifa, boo ɗo mari nonnde girin bee daneejum, ndaa hunde haa caka leeso man ɓe waɗi nonnde popul, ɓe ɗo naftoro leedo haa waɗugo haa nder suudu ngam walaaki siwta, ko ɗaano.

Moftorde himɓe nda mauɗo man ɗo ardi oɗo ɓorni gare oɗo hufni hufnere o ɗo wati daroɗe o ɗo paɗi paɗe mako arditi nɗa luttuɓe bo ɗo tari mo ɓurnama be be o wati sut be nektait ɓe ɗo sakiti ɓawo mako.

Njareteɗam ɗo Sili ha kanti ɓe Sorratadi. Ummatore ɗo naftira be man Yara ngam itta Suno be ɗonka ɗo harna.

Ɓiɗɗo debbo, ɗo dilla ha daldal nder sare. O ɗo haddi gudel atampa, o ɗo waɗi toggoyel petel, o ɗo haɓɓa hore mako be gele. O ɗo ɓamti kosngal maako gotal dilla ha ndes sare. Nda sare mai ɗo penti, penti daneejum. Nda dammugal nattorde sare mai ɗo wanga. Nda fere ɗo waa.. dammugal fere ni ɗo wali ha sera maako.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jooɗi hokkiti ɓawo, oɗo moori gasa mako ka ɓe wanni nonde boɗejum, bo ɗo wati toggore ndiyam ndondi ndondi, roɓe ɗo naftoraɗum on ɓe fauna ngam ɓe bedda mboɗe nga.

Derkejo ɗo waɗi toggo’el pamarel daneyel be sarla mako oɗo jogi fandu penti be burosh, oɗo va’i hadow oɗo penta sudu, oɗo penta chuɗi on ngam paune.

Derke’en fijoɓe bol kosɗe ɓe ɗo fija ha nder nokkure man nda goto do’ake, goto ɗo dari dow mako ɓe ɗo fija on ngam be dimba ɓalli maɓɓe ɓe heɓa nichaɗa.

Guduma, ɗo ɓaari ha mahol ka’e, jungo guduma man ɗum leggal, nda ka’e pamare ɗo rufiti ha leddi, ɗo naftoro guduma ha pusuki ka’e, fiyuki jamɗe be ko laarani ɗum.

Roodi ɓe ɗo naftira be man ha nyiɓaalo ngam ɓeddango nyiɓaalo sembe, ɓe ɗo waɗa ɗum sei ɓe waɗa seminti be ka’e, nda seminti do vanga ni Shaagoru ɓe sorata seminti man on be kare nyiɓaalo.

Derkejo, oɗo fauni wati toggore sarla ndaneha, paɗe kanvas daneje, oɗo wati kuje noppi, oɗi joɗi hadau kombowal, ha sera nda mayo.

Mofftirde himɓe siyasa, nɗa ardiɓe man ɗo waɗi gareji daneji, ɓe paune, ɓeɗo waɗi, kifneje boɗeje, goto do jogi hunde wolwuki nɗa hedi toɓe man ɗo waɗi kifneje bodeje, wodbe hifnaki ɓeɗo dari heɗita.

Flawaji ha les mahol sudu nda ɗi, ɗi ɗo waɗi grin ɓe ɗo helni vo’ini ɗi nda windoji sudu mai ɗo wanga fere ɗo maɓɓiti fere ɗo maɓɓi, windoji daneji ɓe ɗo penti sare mai, ɓe ɗo naftira be mai ngam faunuki pellel.

Nyebbamji wujago ha ɓandu. Nda ɗi nonde fere-fere wodi brown, boɗejum, pink, yellow. Ɗiɗo kasi ha kanti. Ɓeɗo naftira be majam ha wojugo ha ɓandu hala yorugo ɓandu be faunago musamman ha roɓe.

Moorɗi ha hoore debbo, amma moorɗi man ɗo vangi ba holli alaama o ɗo wayliti, hokkiti, hoɓɓdu. Moorɗi ni, roɓe on moorata ɗum ɓurnaa fu ngam ɓe fawna be man.

Dankali sa’aɗum be geraaɗe sa’aaɗe ɗo jooɗi, nder pulet daneejum ,ɗo naftore on ngam nyamuki so’'a veelo haara.

Ɓiɓɓe leɗɗe, andiraɗe suwit miilo nyameteɗe, ɓe ɗo setta ɗum ɓe ta’ita ɓe nyama, ɗo mari nafu sosei haa ɓalli ɓiɓɓe a adama'en, ɗo valla haa fadduki nyawuji, be ko nandi.

Alluha ngegal ɗo holla ɓe ɗo yena on pellel nyamugo nyamdu. Ɓe ɗo waɗa alluha ngengal on ɓe takka ko haa dow shago, ko sera lawol, ngam mo lari fu anda ɓe ɗo soora hunde ko larani ko ɓe waɗi ha alluha man, haa pellel nokkure man.

"Tingeje" da ɗidi mauɓe wore feccitama ɓe ɗo naftorode ha nyamugo ɓe ɗo wadira hako be mai woɓɓe do ta’ita sa'ira nyebbam ko manja woɓɓe ɗo ƴakade banni.

Get yonde sare dammugal maugal ngam ɓe watta gal musamma gal nastuki mota, ko mashin, ɗo wana bo petel to himɓɓe tokkoto nasa e kosɗe, sare nden ɗo mari woyaji ha dow be bof yitte nde ɗo mari penti, penti man hiɗi.

Ɗambu kabije e ɗefe ɗum be loti be ham’i amma be wadai ɓakuru tawan be do nyama ɗum on do mari nafu masin ha ɓandu.

Mopa, Kuje on Naftirteɗe Ha Wogguki, Ɗer Cuɗi Marɗi Tais Ko Ɓaranɗa Gam Ittuki Collaje Ɓe Ɗotti

Himbe dido do dari, goto do waɗi gare marngol paune do waɗi metallol be agugo ha jungo mako, be hala gare, goto man do wadi limce daneje be hifnere do wakki bowro, odo jogi hunde hosuki hoto. Ɓawomamɓe wodi leppol marngol bindi arabia ɓeɗo dari ha kapet boɗejum.

Baaɗi, guda ɗiɗi ha dow leggal, dabbaji on wonoji ha ladde, ɗi ɗo mara kosɗe ɗiɗi be juɗe ɗiɗi be wicco jungo, nda nonde gasa mboɗe ha, ha chaka ko’e maji.

Gidan sama, marnga hawa gotel. Ɓe penti nga, na windooji man glas, dammugal nastorgal mai ɗo mabbiti. Nada dou mai dammugal man ɗo maɓɓi. Ɗo naftore ha waɗuki ci’e waalugo woɓɓe ɗo waɗa ofis ko nokkuuje filu.

Lingo ha nder ndiyam nonde boɗejum be tarde danejum ha daande maagu, dabbaaji on yeɗoji nder ndiyam, ɓe ɗo nangaɗi be nyaama, woɓɓe ɗo wula, woɓɓe ɗo sa'a, woɓɓe ɗo yorna ngam waɗira haako.

Moftorde himɓe ha nder ofisru maundu, nda ɓe ɗo jooɗi nda arano man ɗo ɓorni gaarewol danewol, ɗo hufni hufnere nda ɗiɗo ɗo waati sut, ɓe ɗo waɗi be nectai boɗeeji ha dande maɓɓe, nda gooto juuɗe mum ɗo wanga ɓe ɗo ardini ɗereeji ha dow tebul, ɓe ɗo waɗa moftorde.

Dammugal kantiji ha baranda man, nda kantiji man ɗiɗi ɗiɗo maɓɓi, nda jalka ɗo dari ha dammugal kantiru woru man, nda windo kanti man ɗo wangi, nda lambatu ha sera man.

Korwal ɗo joɗi be piloji tati ha dou mai, ɗiɗi ɗanejum gotel boɗejum, ɗo naftira be magal ha nder palo ko ha sudu, ko ha ofise, ɓe ɗo joɗoro ngal woɓɓe ɗo walo ɗano dou magal ngam siwto.

Kofi ɗum glas danejum goɗdo ɗo jogi ha jungo mako ɓandu mako wangayi neɓre jungo mako tan ɗum ɗo naftoro kofi ɗum ha yargo shayi, ndiyam, gari e ko lutti.

Jungo ɓiɗdo debbo ɗo jogi fandu nyebbam wujago ɗam ɗo wuje ha ɓalli ngam waltina, ɗiggina laral ɓandu, itta purol, faunoro e majam.

Oldi, roɓe ɗo nafta roɓe mari ɓe fala ha dande maɓɓe ngam ɓe faunoro be majum ɓe vurto, ɓeddina ɓe boɗenga.

Kartonji urdi nonne fere-fere ɗo sili ha kantiru maundu nokure sorruke ɗi ɗo naftora on ha sosugo ha limse, ɓandu, cuɗi gam uregol ita piyagol.

Derke’'en ɗo fija bol kosɗe nda goto ɗo wati rigayel be salla dammuka nonde bulu, goto ɗo wati boɗejum ɓeɗo fija, nda goto do nangi juɗe goto ma ɓeɗo fija ɗum on ngam nechaɗa ɓe dimba balli maɓɓe.

Daldal baranda nder sare be tiles. Ɓe ɗo waɗi jamɗe daneeje ha sera baranda man. Flawa ɗo awi ha nder bokiti ɗo jooɗi ha nder, beɗo naftira be man ɓe faunira pellel.

Kantiru maunɗu ɓe ɗo sili nyeɓɓamji wujago fere-fere. Nonɗeji fere-fere. Ɓe ɗo naftira ɗam ɓe wuja ha laral ɓanɗu, ngam ɗiggina ɓanɗu, tata ɓanɗu seka, ko ta furɗa. Musamman roɓe ɗo naftira ɗam masin.

Bingel ɗewel do joɗi owadii juɗe mako o mabbi gite mako. Odo wati toggore ballere marnɗ fulawa fulawa ha banɗu man. Oɗo mori hore mako morɗi mauɗi mauɗi ɗiɗi. Gasa mako man ɗo labi wala ɗotti ɗa oɗo joɗo oɗo fauni.

Nyaamdu maaroori haa nder pilet daneejum, be salak, be kusel haa nder man. Ndaa tek’aweeji rooba ɗiɗi ɗo jooɗi, haa sera man, jey nyaamdu feere. Ɓe ɗo nyaama nyaamdu on, ngam ɓe haara, musamman to goɗɗo ɗo nana veelo.

Les non de yelo, nda jungo goɗɗo do wanga ha les, roɓɓe on naftorto ɗum ɓe soda, ɓe yara tela nyotana ɓe ngam be sura balli maɓbe, ɓe fauno.

Himɓe ɗo joɗi nder kombuwal, ɓeɗo dilla nder mayo, ɓe ɗo naftorongal ha waduki jahale nder diyam, ko fe’itago yaki gaɗa ndiyam ɓeɗo naftorongal.

Plate be takaije, ɗo lumbindiri joodi. Ɓe ɗo naftoroɗi haa ci’e. Ɓe ɗo waɗa nyamdu haa plate, haako haa takaire, ɓe nyama.

Ɓiɗɗo gorko ɗo dari nder sudu waɗi toggore ranere, be sarla mako ndiyam dondi, pade mako kambas daneje agogo ɓalejum ha jungo mako be oldi ɓalejum. nda boro nonde zargina ɗo fali hajiba mako. ɓeɗo ɓorna limse ngam suruki ɓalli oɗo dari sudu mardu tayis.

Jungo goɗɗo oɗo jogi jawe guda ɗiɗi nda halagare ha jungo mako roɓɓe on naftorto ɓe jawe gam ɓe faunoro be majum ɓe waɗa ha juɗe maɓɓe gam ɓe ɓedda vodugo.

Jungo goɗɗo ɗo jogi fandu vaseline, nyebbam wujaaki. Ɗam ɗo wuje haa ɓalli ngam ɗiggina laral ɓalli, itta purol haa ɓalli.

Chittajorde kayanyaji be magi do jodi ha nder plait danejum be do hauta dum be una warta yaji, wobbe do wada ha garaugarau wobbe do nyami ha kusel wobbe do wada ha damwake ngam nyama.

Sufaina, makaniki on ɗo naftira be man, ha fistugo be haɓɓugo not, ha ɓandu baanteɗi janaretoji ngam wa’ingo.

Ɓiskitji ɗo sili ha nokkuure soorugo ɗum, ndaa goɗɗo o ɗo ɓamti biskit gootel junngo maako ɗo wanngi. Ɓe ɗo naftira bee maajum ɓe nyaama ngam itta suuno bee weelo. Mawɓe bee famarɓe fuu ɗo nyaama ɗum.

Moftorde himɓe ƴan siyasa'en. Mauɓe man ɗo dari chaka waɗi gaareji daneeji be kifneeje bodeeje. Goto man ɗo waɗi gaarewol blue be hifnere woɗere. Nda moftorde yimɓe man ɗo taari ɓe ɓurna maɓɓe kifneje bodeje ɓe ɗo hedita jawaabu diga ha mauɓe man.

Makaroni, ɗo sili ha nder leddaji ha pellel sorrugo. Ɓeɗo naftira fulawa on, waɗa makaroni ɓeɗo defa ɗum ngam nyamugo.

Kajal ɗo jodi ha dow tais roɓe ɗo naftoro be majum ɓe finoro gite maɓɓe ɓe tobba tobɓe ha geso maɓɓe ngam be fauno.

Jungo godɗo ɗo jogi Deftere. Marde Paɓaawal daniwal be bindi boɗeji be baleji. Ɗo naftoro ha janguki kowoni nder mare ngam anda ko huwata.

Piya be ta’i be feccite ɗum da ɓingel chaka man ɓibbe ledde on nyametede wobɓe do wuja ha biredi wobɓe ɗo wada ha nyamdu nyama ɗo vo’’ina ɓandu.

Boro roɓe on naftortogo be wakko ngam pawne, ɓe waɗa kare maɓɓe je paune ko lengi juɗe maɓɓe, ko cede to ɓe wurtoto be yaha fattude.

Ɓiɗdo debbo o ɗo mori hore mako, o ɓeddi gasa man. Ɓe mori ka kaɗo juti o ɗo rufiti ka hedi yeso. O ɗo waɗi yeri ha noppi mako o ɗo wati darugal gite boɗeje, o ɗo waɗi jambaki ha hunduko mako, o ɗo ɓorni toggowel daneyel, ɓe ɗo naftira be majum gam paune.

Nyebbamji wujago, ɗiɗo kasi haa kanti ɓe sorrata ɗi. Ɓe ɗo wuja ɗi on haa ɓalli, lare ɓandu ngam ɗiggungo ɓandu, waltina laral voɗa. Musamman rowɓe, ɓe ɗo naftira be man ngam ɓe woɗɗina ɓalli maɓɓe ɓe fauna.

Ɓiɗdo debbo ɗo sei singini ni’e o ɗo mori gasa mako, o ɓeddika be gasa kanti o ɗo jimbiti ka, o do ɓorni toggo’el daneyel, ɓernde mako ɗo maɓɓiti, rooɓe ɗo naftiro ɗo on ngam fauno.

Pali nyebbam gujeteɗam, ɗo sili ha nokkure soruki. Ɗam ɗo naftore ha wojuki ha balli. Ngam ɗiggina laral banɗu, itta ppurol faunoro.

Ɓingel debbo ɗo dari wati toggore junde marnde nonne fere-fere be paune ɓe takkini nde ka’e delkoje ɗo moji gele ɓalejum roɓɓe ɗo naftorodo on be sura balli maɓɓe nden ɓe faunoroɗo.

Derkejo ɗo jooɗi ha salun pellel laɓugo, ɓe laɓi mo ɓe wanni mo gera, ɓe ɗo tarini mo tishu ha daande mako be leppol ngam ta gaasa wonna mo ɓandu. Ɓe ɗo laɓa on ngam wo’ungo ɓandu wooɗa.

Strawbery ɓiɓbe ledde on da kon mboɗe hon, ɓeɗo nyama ɗum banni ɓeɗo dirba ɗum waɗira jarete ɗam je zamanu ɗo weli sosai ɗo mari nafu masin ha balli.

Giɗansama hawa ɗiɗi. pentanga ɗanejum be takki tais ha wakkere mahol man be waɗi diɗol penti balejum ha ɗow. motaji ɗiɗi ɗon dari ha les mai. gota ɗanewa, gota boɗewa. Woɓbe ɗo naftoro dum gaɗa ci’e walago. Wobbe gaɗa ofisji mabbe. Wobbe gaɗa pellel filu mabbe.

Paali nyebbam wujago nonde fere-fere ɗo sili ha kanti wakkere shoggu, ɗo naftire ha wojuki ha ɓalli ngam ɗiggina laral ɓalli urna ɓalli iita piyagol.

Frish, ɓe ɗo naftira be mai ha sigugo kareji ko larani ndiyam njareteeɗam be nyamɗu ha nder mai. Ɓe hauta ha yite ngam tata vonna, bo ngam fewna ndiyam, jei ɓe yarata.

Limse bornugo jeworɓe be do sili dum ko wi’ete sampul, ha pellel sorugo doni jeworɓe on, ɓedo borna dum gam sorugo banli mabɓe be paune, ɗaɓe do wanni dum botinji ha yasi man be sarka nonɗe limse manni baleje.

Ɓingel debbo oɗo mori morɗi mako be hauti goɗɗi ha caka hore goɗɗi ɗo rufiti ha hoɓɓudu oɗo waɗi yeri be toggowel pamarel roɓɓe ɗo naftoro ɗon ɓe moro ɓe fauno.

Jungo goɗɗo ɗo jogi deftere, jangetende. Paɓawal mare daneejum be bindi ɓaleeji. Nda zaane himɓe nayo nde ɗo jange on, ngam faamuki ko woni nder maare, hutinira.

Nyebbe kecce, ɗe ɓoltaaka. Ɓe itti ɗe ha leimaaje, ɓe ɗo naftire ɗe banni, waɗa haa nyamdu defira jollof. Woɓɓe ɗo yorna ɗe banni man, ɓolta, naftiro bee ɓikkon man, mari nafu masin haa banndu.

Jungo ɓiɗɗo debbo oɗo wallini goni koli mako ɗo vangi yamaji nda oɗo wati kalagaje guda ɗiɗi pedeli mako ɗo juti o helnai ɗi ɓe ɗo waɗa kalagaje ha koli maɓɓe on ngam paune.

Dammugal manngal ngal nassuki sare ngal penti danejum be ndiyamgoro fauniri, ngal ɗo waɗe ha sare ngam nassunki ba’anteɗi pamaral ɗo wona ngam nassugo be kosɗe, ɗo waɗa ngal ha sare ngam fadduki sare.

Boro ɗo joɗi ha dow kapet, roɓe on naftirta boro ɗo ɓe yiwi ɓe fauni be yahan fattude ɓe waɗa tarkaceji mabɓe ha nder mai, kare paune be lengi juɗe maɓɓe be cede ngam wakago faunoro.

Derke’en ɗo joɗi ha dow dagaleji ha pellel fijuki bol kosɗe, ɓe ɗo lara fijoɓe man ha chaka babal, fijerde man ɗo fijo ngam nishada be dimbuki balli.

Paɗeji nonɗe fere-fere. Ɗo sili ha kanti. Be boroji je robe naftorto ngam be fauna. Be beɗɗa boɗenga. Be wurtoro be majum.

Murhu do jodi dow tebur ɓe ɗo wa’ini ɓojuwa ɗo naftore ha waduki julɓe hubba yite va’ina fayanɗe ngam ɗefugo nyamdu ko wolnugo ndiyam ɗa jungo debbo do wanga tayis pusuɗi ɗo ha pellel man.

Toggore junde, raneere marde paune ɓaleejum, ɗo ɓorni haa ɓandu bebi, dari haa dammugal kantiru ɗumde sorete, roɓe on naftortoode haɓe sura ɓalli maɓɓe ɓe faunorodum.

Asugumri do dari ha nder keji solli on duroteɗi ha si’e do mara bileji be kosɗe didi be toɓuru bodejum ha hore be do hirsa nyama kusel man.

Jawe ɗo youni diri jodi ha dow kapet roɓe on naftortoɗe ɓe wada ha jude maɓɓe ɓedda na ɓe woɗega e'do faunoro be maje.

Kumji roba be rivon nonne fere-fere ɗuɗɗi ɗi ɗo joɗi. Roɓe naftortoɗi ɓe safita gasa maɓɓe be kum ɓe haɓɓaka be rivon ngam ɓe voɗa ɓe fauno.

Maaroori ndefaandi, be taalia, ɓe waɗi haako haa dow be kusel. Ndaa baafe ɗo he’aama ha dow mai, be tingeere, ɗum ɗo nyaame on ngam so’uki weelo, heɓa sembe ɓandu.

Lifton andira ɗum ganyen shayi. Jei ɗum waɗi be gene na'ana ɗum ɗo yara shayi be man ɗo mari nafu masin ha nyaundingu.

Himɓe nayo, gooto debbo ,tato worɓe. Ɓe ɗo waati suuɗji ɓaleji ,be sarlaaji ɓaleji ,be nektaay nanduɗi, be riigaji bulu haa nder, ɓe ɗo dari ferti.

Kwali lekki moɗeteki, ɓeɗo moɗa lekki on ngam nyaundigu, to goɗɗo yamɗai o yaha likkita lara mo, auna mo, windana mo lekkiki hani o moɗa, o yaha o soda o moɗa ngam o heɓa dama.

Tutawal marngal nonde tati, bodejum, danejum, be zargina kala leɗɗi fu ɗo mara tutawal maɓɓe no ngal wa’iri ɗo holla alama leɗɗi mai wodi dimu hore mu ɗum.

Biɗɗo ɗebbo ɗo ɗilla ha ɗow lawol. Oɗo wati toggore be siket. Oɗo moji gele mako pink oɗo jelini juɗe mako. oɗo naftira be man be sura balɗe mabbe be fauno.

Ɓiɓɓe ledde wi’etede kankana, ɗo juugi nda gotel taitama ɗo nder man boɗejum, ɗo mara ɓikkon pamaron ɓalehon ɗum ɗo nyama ɗo bedda ndiyam do mari nafu ha ɓalli.

Ɓiɗɗo debbo oɗo rufiti gasa mako ɓaliha kurum gasa kanti ha balbe mako. Nda hedi gite mako ma ha ɗo ha dou gite mako, oɗo wuji fauda ha yeso mako. Roɓe ɗo nafturo ɗum ngam paune.

Bibbe leɗɗe wi'eteɗe gauta. Ɗa ɗiɗi ɗon be he’i gotel be ɗo nyama ɗum. Ɗum ɗo haɗi rok. Woɓɓe ɗo ngaɗira takai be majum. Ɗo mari nafu ha balli.

Moftorde himbe nda joyo do wangi hado goto do ɓorni garewol danewol be hifnere bo ardini guduma nda fandu ndiyam ha yeso mako luttuɓe man ko moi do jogi pepa do tiima ɗum ngam moftorde ko yarata leɗɗi yeeso.

Bafe flawa nonde bokko bokko bedo bili hifnere bodere hadou majum, dajungo goddo do wanga be do naftira flawa ha ofisji der chi’eji shira labi gam bauna pellel voda.

Leeso ɗo tiggi haa nder suudu marndu penti daneejum be tayis. Leeso man waɗanaaka katakooje, caka man ɗo be katiifa. Ɗo naftore haa waalago siwta, ndaa wodurop ɗo dari ɗo naftore haa siguki kare.

Spainaaji ɗo jeri nonde fere-fere, mauɗi e pamari. Makaniki'en naftirta be maaji, haa fistugo, haɓɓugo notji haa ɓandu mba’anteɗi ko janaretoji, to ɓe wo’inai.

Ɓiɗɗo debbo mori gasa maako rufitika ha ɓawo, waɗi yeri ha noppi mako, waɗi toggore ɓalere, lalle woɗejum ha hore peɗeli mako, yeso mako ɗo sudda. Roɓe ɗo naftoro toggoje sura ɓalli mabɓe, mora ko'e maɓɓe, ngam faunaaki.

Ɓiɗɗo debbo oɗo morli gaasa mako wati riiga juɗe juɗɗe be hooto dabbaji ladde ha ɓandu riga man, oɗo jala oɗo waɗi jungo maako ha keesi mako.

Daldal be fulawaji girin nda gene ma ɗo waɗi girin. Ɓeɗo fauni pellel mai, ɓeɗo naftira fulawa on ɓe tigga ha pellel ngam faunuki pellel, do vo’itina pellel masin ta.

Ribon roɓe on do naftira be man to ɓe mori gasa maɓɓe ko to be sanci gasa man ɓe safiti ɗum se ɓe haɓbira gasa man ngam paune ɓe ɓo moɓugo gasa man pellel gotel.

Esteecon waya be soketji, kare lantarki, ɓe ɗo naftoro ɗe, haa hawtuki ɓoggi soket, ko hawtuki caaji, tiivi, be sitapulayja.

Dammugal maungal ngal nastuki saare mangal. Nonde mil kalo. Ngal ɗo waɗe haa chi’e ngam nastuki mba’anteɗi. Mahol saare man waɗaaka plasta. Nda gene nonde grin haa yonde man, sera buwaangal.

Tattace kecce ɗo sili ha take away. Ɓe maɓɓi ɗum be leda ha nder glass ha nukkure soruki. Nda salat kanjum ma nder leda. Ɗo naftire ha he’uki hauta ɗum waɗa bakuru nyama ngam hara, itta suna.

Yeri ɗo jooɗi ha dou kapet, nonde boɗeejum, rooɓe ɗo naftoro yeri man ɓe waɗa ha noppi maɓɓe ngam ɓe faunoro be majum ɓe vooɗa

Fulawa ɗo awi ha ɗalɗal chaka sare. Nɗa fulawa man fere waɗi pinni. Ɓe ɗo naftira fulawa on ha nɗer chi’e, ɓe yasi ci’e, ɓe sera laɓi, ɓe ofis ji, ngam paune. Ɗo wo’’ina pellel masin.

Ɗalɗal chaka sare. Nda bewadi intalok. Be ɗo penti mahol mai danejum be ndiyam toka-toka mahol sare mai danejum. nda tanki hani, baleju. Be waɗi jamɗe ha nastorɗe dammugal sare maini. Be aawi filawa ha ɗubbe mahol mai. Be ɗo waɗa ɗi on hasare ngam paune wo’’ina nokkure.

Bamɗe ladde guda ɗiɗi, ɗe ɗo dilla. Ɓandu maaje ɗo mari nonde kofi kolo be daneejum. Ɲda moota haa baawo maaje.

Yeeri guda didi jodi handel ledda danejum robe do naftirabe man be wada ha noppi mabbe be fauno robe majum be bedda vodu gam be wurto no hani

Derkejo ɗo joɗi dow korwal, nda nyamdu ha plat be takaire hako ha yeso mako, o ɗo jogi cokali nyama marori nda korom je ɗo jeri ha wakere, o do wailiti lara ɓeɗɗo debbo ɗo turi be scat ɓalejum.

ledde fulawa ,be gene ha lesman ,fulawa man green ,wadi pindi danejum, do ha les mahol ha sare, be do awadi hacci’e ,be ha yasi, be sera labi, ngam faunugo pellel ,do wo’ina pellel masin.

Ɓiɓɓe leɗɗe ta'i taɗe ɗo joɗi nder plate kankana lemu, be abarba. Ɓe ɗo nyama ɗum ɓedda njamu ha ɓalli fadda nyawuji nden ɗo harna.

Koromje be do sawide nder ledda, hala dotti ta memade, be do wadi filoji goggotel ha domaje, bedo naftorode ha palo, hofis, chi’e, gam jodaki domaje ciuto.

Jungo biɗɗo debbo oɗo jogi jambaki ɗo takkila lalle ha pedeli mako roɓe ɗo naftira be jambaki man ɓe wuja ha hunduko maɓɓe ɓe fauni roɓe majum ɓe voɗa.

Alluha gengal ɗo tiggi be bindi ha dou mum. Ɗo holla nokkure filu, nda derke'en pamarɓe ɗo salo ha les man.

Fulawaji nonɗe fere-fere ha nɗe sare, ɓe ɗo naftira ɓe maji ha faunuki sare, ko yonɗe ci’e ko sera laɓi ko office ji ɗo fauna pellel masin.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo waati toggoore juunde nonnde yelo, o ɗo waɗi oldi haa daande maako, o ɗo haɓɓi agoogo haa juuɗe maako, halagaare haa hoondu maako, rooɓe ɗo naftoro ɗon be suura ɓalli maɓɓe ɓe fawno.

Fulawa do awi ha nder buhu on ɗo wadi girin ny fulawa ni ɓe ɗo naftira be maji ha faunugo chi’e jolde chi’e siralabi ofisji ɗo vo’itina pellel masin.

Undugal ɗo ɓari ha mahol ɓe do wada undugal on be leggal, ɓe sehata ɗum gam ɓe unira hunde ha unordu gam naftirurgo.

Dammugal saare pamaral. Ngal ɗo maɓɓi be mahi pellel wa’itago. Mahol saare man ɗo penti nonde dondi dondi les man be wadi peeshi, ɓe ɗo naftira ɗum on ngam waalaago.

Debbo do jodi wailiti do sanci gasa mako lottika wadi nyebbam o do borni togbo’en, robe do lota hore mabbe mora ko lotta dum acca banni gam be fauno.

Sarka guda ɗiɗi ɓe yeri, kare paune rooɓe on naftita ɓe majum ɓe waɗa sarka man ha nda de maɓɓe, yeri bo ɓe wada ha noppi maɓɓe ɓe fauna ɓe woɗa.

Alluha geengal. Ɓe ɗo naftira ɗum haa yeenuki koo holluki ko goɗɗo sorrata koo filu muuɗum koo makaranta koo sibiti, ɓe waɗa bee nommba telefon.

Deftere jangetende, marde bindi boɗeji be ndiyam zargina, ha ɓawo modum nda hote julurde de ɗo jange on ngam fama ko woni nder mare.

Ɗabbaji laɗɗe vi'etedi lelwi. Ɗiɗo yara nɗiyam. Ɗiɗo mara kusɗe nai be noppi. Ɗiɗo hirse nyame, ngam ikkuki suno.

Ɓiɓɓe leɗɗe fere-fere ɗo rufiti haɗo, nda tumatur, mangoro, piya, ayaba, abolloma, nda mba'i, be karot, nda kankana ɗo naftire ha nyamugo.

Jolof marori ha nder pilet daneejum. Nda salak be tingere, be karot, be kusel. Nda cokali ɗo wali. Nyamdu on nyametendu, ɓe ɗo nyaama ngam itta velo, hara.

Nyamdu ha nder pilet danejum, ko hauti salak tumatir, tingere, geraɗe ɗo nyama ɗum ɗo mari vitamin sosai ɗo wo’’ina ɓandu.

Spaageti, andiraaɗum taaliya, ledaaji man ɗo sili ha nokkuure soruki ɗi, ɓe ɗo waɗira ɗi e filaawa. Ɓe ɗo defa ɗi nyaama, woɓɓe defa ɗi banni waɗa chitta e nyebbam, woɓɓe waɗa jolof maaji nyaama, haara.

Tutawal kala leddi fu ɗo mara nonde tuta maɓɓe ko hollata alama leddi man, @Anda tuta ɗoni boɗejum be danejum on nonde mai, ɓe do fala ɗum ha ofisji je ko hollata alama leddi.

Ɓiɗdo debbo ɗo dari moji gelle nonde ndondi ɗo hokkiti ɓawo, ha nder kantiru ndu ɓe sorata limse roɓe ɓe ɗo naftarodi ngam be sora balle be ɓe fauna.

Ɓiɗɗo debbo sanci gasa mako, feccika ɗiɗi, ka moraka, oɗo wali nda beshit ɗo wanga. Roɓe ɗo mora ko'e maɓɓe on ngam ɓe fauno ɓe ɓedda woɗuki.

Hoto domburu ha nder nebre jungo goɗɗo, o ɗo waɗi safa jungo, domburu ni ɗum ndabbawa on wano hon hacci’e be haladde, ndabbawa on pamaron ɗo mari kosɗe nai be wicco.

Toggore juɗɗo mande hawa ɗiɗi nyautaɗum be turmi je bikkoi pamaron ɓeɗo naftira be mai ha suruki ɓalli maɓɓe be fauna go.

Gidan sama, hawa gotel, ɗo dow huwego ɓe hippi nonde kwanowa boɗejum nda ɓeɗo sili leɗɗe ha ɓe wa'oto ɓe huwa ɗo naftore ha waɗuki chi’e walago, woɓɓe ɗo waɗa kantiji filu ko ko oficji.

Derkejo do dari wati jude mum ha der jiba sarla do borni toggore jude dam mudum odo wakki tak ha dade mako odo wati fesing kap. Da himbe do jodi, jodini ha bawo mako woɓɓe do dari.

Ɓiɓbe leɗɗe andiraɗe abarba, be kankana, ɗo joɗi ha nder basket, ɓe ɗo sigi basket mai ha ɓawo mota ha dou korwal, ɓiɓbe leɗɗe on nyamete ɗe ɓe ɗo mari nafu bo massin ha ɓalli.

Koofi gilas, ɗo maɓɓi be maɓɓoode boɗeejum, be ndiyam gulɗam haa nder. Ndaa ɓe sakkini lifton, be cuga, ɓe yaran caa'i, caa'i ni ɗo mari bote masin, haa ɓanndu, ɗo itta veelo.

Agoogooji ɗo kasi haa kantiru ɓe soorata ɗi, ndaaɗi ɗo nonnde fere-fere haa nder Glas, worɓe bee rooɓe fuu ɗo naftira bee maaji, ɓe haɓɓa haa juuɗe maɓɓe, ɓe fawnoro bee man.

Deftere jangugo tariha ko larani sokoto, ɓeɗo janga ɗon gam andugo tarihaji ko saali.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari hore mako wangai iya ɓernde mako tan wangi, diga dande wargo bernde, oɗo wati limse ping, o ɗo wadi sarqa ha dande mako, roɓe ɗo naftira be majun ɓe sura ɓalli maɓɓe ɓe fauno ɓe woɗa.

Derke'en ɗo joɗi ha koromje ɓeɗo tebur ɗo chaka maɓbe, ɓeɗo sigi nyamdu nyama, da pali jare teɗam, ɓeɗo wailiti lara mo hosi ɓe hoto man, nda woɓe haani ɗo dari, pellel on je siutare yahuki joɗa nyama.

Agogo be eyapod ɓeɗo naftira be majum agogo ha juɗe eyapod ɓeɗo fala ha noppi ngam hedituggo hunde a hauta be woya maɗa ahedita to wazu, to gimol. Agogo bo ɓe haɓɓa ha juɗe ngam pawne.

Gongonji madara ɗo sili ha kanti no kure ɓe sorrata ɗii ɓeɗo naftira ɗum ɓe waɗa haa shayi ɓe yara. Ɗo mari nafu haa ɓalli mauɓe yaran ɓikkon yaran, kurori on bo daneri.

Bokiti rooba ɗo dari marɗum juuɗe, be rooba danejum, ɗo naftore ha nyedirki ndiyam, laiɓirki, yiwirago be majum.

Skul direva, playa, ɓeɗo naftira be majum ha huwugo kugal yite, latirisha en on ɓurna naftirta be ɗo, makaniki en fu ɗo naftira be mai.

Kwaliji urɗi nonde fere fere ɗo sili ha nokkure ɓe sorata ɗi, ɗo naftore ɗo wuja ha ɓanɗu, ko ha limse, ngam urna, ita piyagol be kacheli.

Sufainaji hautade e guduma, fulaya, skil diraiva, ɓeɗo naftira bemaji makaniki'en, electirician en, polomba en, gam fistugo be habbugo.

Paali urdi ɗo sili haa nokkure ɓi sorrete ɗo naftore on haa susuki haa balli, ngam itta piyaagol e kacceli, wadda urengol haa ɓalli.

Waadrop, be hoore leeso, be duroowaaji, waadrop ɗo naftore ha waɗuki kare, leeso ɓe ɗo waalo, ɓe ɗaano, ɓe siwto. duroowa ɓe ɗo siga tarkacheji be kare fawne.

frish ɗo dari ha nokkure ɓe sorrata ɗum, frish manga ɗo dari, ɓe ɗo naftira be man ɓe waɗa ndiyam, be jareteɗi zamanu, lemuji, nyamdu be siga ha nder mai gam fewa ta vonna.

Sarka, ko roɓe watata ha dande, ha jungo goɗo jungo mako man on tan wangi, roɓe ɗo naftira be man fala ha dande maɓɓe, ngam paune. ɓurna roɓe on naftirtabe man.

Toggore judɗum ɗo borna habandu be be roba, roɓe on naftorto ɗum, ɓe ɓorno ɓe surira ɓallimaɓɓe, ɓe fauno ɓe wurto gam ɓe woɗa.

Debbo o ɗo wawi ɓingel o ɗo ardini gongel fere o ɗo jogi ki ha juɗe mako o ɗo suddi yeso mako be gudel, o ɗo wati gudel boɗejum, ɓingel o ardini man ɗo ɓorni toggore woɗere ɓe ɗo dilla ha sera lawol.

Himɓɓe ha moftorde al aadaji dondonu nda oɗo oɗo vakki laral oɗo waɗi luwi ha hore mako jogi jaral nda roɓɓe ɗo ɓorni toggoje woɓɓe daneji, woɓɓe bo nonde yelo, ɓe ɗo waɗi hundeji ha kesi maɓbe waɗa fijirde al’aada.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo safiti gaasa maako, o wannika nyebbam, o looti, o ɗo wallinika, o mooraki, o waɗi yeri haa noppi maako, o waɗi oldi haa daande maako, o ɗo wakki booro, o ɗo waati toggoore ɓaleere, o ɗo wuji fawda haa yeeso maako. Pat may rowɓe ɗo naftira ngam pawne.

Butaali kecci ɓoltaɗi, ɗo jooɗi nder daaro ,woɓɓe ɗo wula ɗi bannin ƴakka, woɓbe defa ƴakka ɗi banni .Ɗi ɗo yorne bo ,ɗi feete ,ɗi name ɓe defa nyiiri be kurori man.

Firiic ɗo dari maɓɓiti, ɓe ɗo waɗa ndiyam, ngam feewa ɓe yara, ko leemuuji, woɓɓe ɗo siga nyamdu haa nder ton, ngam tata wonna, ɗo naftoro yiite lantarki, ngam fewna.

Ɗerke’en fijo ɓe bolkosde do nasta nokkure fijirde be do borni toggoje dammudi e sarlaji be soks be kamvas gotu ha bawo ni do wadi sarla jutka be do fija fijirde nden on gam ɓe heɓa nishaɗi hakkune maɓɓe be dimbuki balli maɓɓe.

Ɓiɗdo debbo o ɗo sanci hore mako o mori o wanni hore man kala ɓalejum ɓe yelo oɗo hokkiti ɓawo oɗo wati toggo’el daniel o ɗo jogi gasa chaka hore mako mam ɓe jungo woto roɓe ɗo naftoroɗum on gam ɓe fauna ɓe woɗa.

Ɓiɗɗo debbo ɗo waɗi toggoowol pamarel, moori gaasa mum, haddi gudel, ɗo dilla laawol caka fattude, nda woɓɓe worɓe ɗuuɗɓe ɗo dilla woɗbe ɗo waɗira ngalɗo.

Defte ɗo sili haa dow kantaaji. Ɗo naftore ngam janguki anda diina, be ko sheri'a umri him ɓiɓɓe aadama'en haa dow maajum.

Filaksji ɗo dari jery nonde bodejum ɗiɗo naftire ha waɗuki ndiyam guldam gari ngam tata fewata.

Jirgiwal ndiyam, nda goɗɗo ɗo joɗi waɗi toggore danejum be boɗejum, ngal ɗo naftore ha waɗugo jahale gure daiɗe be ɓadiɗe ha nder ndiyam.

Get ɓalejum, mahol sare man ɗo waɗi jamdi ha dow ɓaleje. get ɗo waɗe hasare ngam nassungo ba’anteji, ɓe waɗi intalok nda sare man ɗo wanga gidansama be windoji gilas ɗo waɗi tayis ha pila man.

Basket je jamndi ɗo joɗi ha dow tiles ɓeɗo naftira ɗum ha hippuki tasaje, ko larani kofiji plate cokaliji ngam simta to laiɓama.

Lesó ɗo tiggi ha leɗdi. Hore lesô man bé fauni dum bé pauni danejum- danejum, bé watai chaka lesô man béh weitai katifa, katakoje man on tam be hauri bedo naftira leso on ha necci e ngam walago siuta malde bo dano.

Fulawaji girin ɗiɗo naftori ha ci'e, yonde chi'e, sera labi, ofisji ngam wo'ingo fauna pellel. Nda fere yori-yori ɗo wali haa leddi.

Unordu ɗo joɗi ha dow tais. Ndu ɗo seɓe on daga ha leɗɗe ɗo naftire ha chi’e ngam unuki kare hako ko larani tattase, tomatur be tingeji. Ɓe ɗo sottira gauri be marori.

Karton, lekki moɗeteki ha jungo goɗɗo ɗo jogi ki, ɗo moɗe on to goɗɗo nyauɗo o yaha ɓe windanamoki o soda o modaki gam on nyaudo nyaw ko damatamo.

Karton lekki moɗugo, minɗo naftira be maki to goɗɗo satai o yaha likita auna mo, lara mo, anda ko damata mo, windana mo lekki yaduki be nyau mako, o yaha o moɗa ngam o ɗaɓɓita dama ha jaumirawo.

Butali kecci ɓoltaɗi ɓeɗo resiɗi nder bokiti. Woɓɓe ɗo wula ɗi banni ƴakka, woɓɓe ɗo defa ɗi banni man ƴakka, ɗi ɗo yorne bo ɓe fetaɗi, ɓe nama kurori man be lawira nyiri ngam nyamugo.

jaɓɓe guda tati do jodi nder plate ɗiɗi boltaka gotel fuɗɗi boltego biɓɓe leɗɗe on lammude bedo somna ɗe ɓe harnira gari be ndiyam man bo ɓedo waɗira de lekki.